Kom n doya ka tihi bɛ kom maa ni tihi maa nyɛla vakaɣala kom maa zuɣu ka ŋarima dibaayi bɛ dinni ŋarim dinbala maa ni niraba ata n biɛni ni piɛɣu ŋarim dinbala maa ni niraba ayi n biɛni ni piɛɣu